sarika puuni ka ti be ŋɔ sarika ŋɔ mi puuni a baŋya ni ban be sarika maa puuni maa bɛ zami koondi bɛ binyɛhiri ka maandi binyɛhiri ka polinsi nima shɛba lihiri bɛ zuɣu maa lihiri bɛ zuɣu.

Bihi n nyɛ silmiinga ka guuna ni bi ti niŋɔ awaawaatuu bi mii ni kanna maa di niŋya kamani bihi maa suhupiɛlli ka bi kana ni bi ti zaŋ gbaai paɣa maa

Bia mini i baaba n ʒiya diri bindirigu ka bia yihi bindirigu maa o baaba kuriga maa ni n zaŋ niŋdi o baaba nolini ka o dira o baaba maa mii di niŋo nyaɣasim pam o bia maa ni too yihi bini maa n zaŋ too ka o di

shɛkuru bihi na ʒɛya karinda kaman be niŋ la bɛ voting laasabula bi ʒɛmi lihiri be latop zuɣ' bi niriba ayi maa n zaŋ be zaŋsim n niŋ dɛni kpalim maa ka ban kpalim maa gba niŋdi be lasabu bɛ gba taibulɣu ka niriba ayi maa

Daabihi n ʒi daa n yihiri binyahari binyahri shɛŋa bi ni yihiri ŋo mii bi ʒimi n lahi diri fiila bin shɛli din yɛn niŋ ka di tooi niŋ yomyoma

Loori nim ayi n kpɛ tabi ni loori yino nyɛla kaago loori ka din na ʒiya ka loori yino maa din ŋuna din ku lumi ka lu di yaɣali zuɣu niraba ʒimi n niŋdi mɛnʒamɛnt ka na yihi yihi niraba maa

Daabihi n ʒiya ni bi da zaham zaham furom teeku noli ni zaham maa mii bi zaŋmi niŋ siliba nim puuni ka bi zaa kana ti yihiri ni bi yihi zaŋ chɛŋ

Daa bihi n ʒiya maandi bi binyahari ni bi tooi kpɛna n ti da bi binyahari ŋo mii di ŋmanila furuut noli ka bi kohara bi mali kamantoosi nima bi mali alibarisa nima bi mali painapuli nima bi mali leemu nima bi mali kodu nima

Daa puuni ka ti bɛ ŋo daa ŋo mii puuni ti malila ban kohari Boraadɛ ka mali ban kohari naanzuu mini alibarisa nima ka niraba mii gariti bi sani so gba zaa lihirila o ni yɛn da shɛli paɣa so ŋun na bu tooni ŋo mii kpabila o bia